Kano kali kamabaale kali ka yellow, babaandu beside imurwe we kamabaale bakwarire tsingubo tsiwaanga. Amwaalo bapile tsingokoto babusile, babusile asi tsiwaanga. Balolelele mu mu mabaale mwene umwo mu meetsi.